salo bin kanli galisi nyɛla gbanpiɛla ka kpa ninkpari sabila ka shab bi kpa ka bi gbubi sanbood bihi ti pahi tuuta nim bi nuuni ka lora nim nyɛ din bɛ bi nyaanga ka shab pili zipiliti ka shab bi pili paɣaba mini dabba

dabba anu n ti pahi paɣasari bili ŋun bɛ neen sabila ni ʒɛla matuuka yiɣirigu gbuni din nyɛ zaɣ piɛlli ka di punti yoogi tingbani shɛli zuɣu bi ni tamya maa nyɛla zaɣ sabinli ka bi piri namda sabila

Salo n deei soli chana Laakumi nim ka bi banba ka shab nyɛ bin gbubi mihi voriba bi zaa nyɛla bin ʒi bi Laakumi nim zuɣu ka tankpaɣu din nyɛ zaɣ tankpaɣu dee di luɣuli kam yino ŋun bɛ nyaanga nyɛla ŋun bobi bobi ʒiɛ ka nyaɣa baajo ka di nyɛ zaɣ sabinli ka kala gabi dinni

tumtumdiba bin kanli yiɣisi bibaayobu nyɛla bin bɛ tuma ni yino nyɛla ŋun ʒɛya ka muɣi o maŋa ka bi zaŋ papu nim n niŋdi tankpaɣu ŋo ni ka pili zipili piɛla ka yɛ liiga baŋkoma ka yino nyɛ ŋun yɛ liiga zaɣ ʒiɛ

Paɣaba anahi nyɛla bin deei soli zuŋu momaha ti tabili tia maha nyɛla din biɛni ka paɣaba ata nyɛ bin kpabi bihi bi nyaanga ka yino nyɛ ŋun yɛ liiga nuɣso ka ʒi kpalaŋ o zuɣu ni ka yino nyɛ ŋun zaŋ tani chinchin ʒiɛ kpabi o bia

salo bin kanli galisi nyɛla bin tam loori zuɣusaa ka niraba ata nyɛ bin gbubi tuuta nim bi nuuni yino nyɛla woligi gbubi tuuta din nyɛ zaɣ sabinli mini zaɣ ʒiɛ ka saŋmarigi ni goli pa dizuɣu

Paɣaba ata ti pahi bihi ata nyɛla bin ʒi yili sambanni paɣa yino nyɛla ŋun ʒi jilima kuɣu zuɣu ka pai tam buɣum ni ka kpam biɛni ka boofurooto nim nyɛ din loɣa dinni ka piɛ karigi nyɛ din tam silba zuɣu ka taha nyɛ din tam tab zuɣu

Dondɔŋ puuni paɣa nyela ŋun zaŋ tahavɔɣu ka zaŋ daankuɣasaata m mali daaŋa n zaŋ duɣu sabinli n mundi bonku di puuni o ʒila kuɣu waɣinli zuɣu bihi nyela ban ʒi dondɔŋ ni ka dondɔŋ maa kama nye zaɣtankpaɣu.

soli zuɣu salo nyɛla ban chɛni soli zuɣu ka bi zaa niŋ nyɛ pobirisi ka pili ziiliti doo n nyɛ ŋun bɛ bi sunsuuni ka mali zuɣu din ka zabiri ka tia nyɛ din sa bi nyaanga n ti pahi niɣilim buɣum pool waɣala nima ka bi zaa nyɛ bin piri namda sabila

ninkura ti tabili bihi nyɛla ban bɛ du karili ŋo ni din dikpuni kama ŋmani zaɣ tankpaɣu laasabu doo n nyɛ ŋun ʒɛya ka gbubi bini o nuuni ka bini bɛ dinni ka mali naba ayi ti pahi nangbani waɣanli paɣa nyɛla ŋun ʒɛya ka bi zaŋ bini ʒiɛ n yirigi o nyaanga

jintori duu dabba nyɛla bin galisi jintori duu ka kuɣusi nyɛ din do tiŋa tingbani shɛli bi ni biɛni maa nyɛla zaɣ vakaɣli nuchɛ baŋ nyɛla din do tiŋa ka salo nyɛ bin do n dalim tiŋa ka yino nyɛ ŋun gbubi kuɣu o nuuni

duu din dihi nachiinsi di tingbani kama nyɛla zaɣ tankpaɣu ka kuɣu bala nyɛ din bɛ dinni ka ninliha kpanjoɣu nyɛ din yili dikpuni piɛlli ka bi zali kuɣu ka ŋmani bihi tam dizuɣu ka kuɣu bala gba nyɛ din ʒɛya

Wuntaŋa laati tahapona gbini salo nyɛla ban tam yili zuɣusaa m maa ni wuntaŋa laati tahapona hama nyɛla di pa takara din kama nyɛ zaɣa tankpaɣu zuɣu salo nyɛla ban ye jaketi nima ka ti kama nyɛ bankoma m pa bɛ niɛma zuɣu.

Palli zuɣu sarati shikuru bihi nyɛla bin lɛbigi bi nyaangi biri paɣa ŋun ʒiya kuhuri baŋbaŋ ka bia pa o naba zuɣu ka chɛchɛ doya ni binyɛra ni moto nima doo nyɛla ŋun kuriya ka tabi o puli ti tabili o duni ka doo nyɛ ŋun kuriya ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni

moɣani binkobiri salo nyɛla bin bɛ loori ni bi nyɛla gbanpiɛla gbuɣun nyɛŋ mini gbuɣun loɣu nyɛla bin bɛ palli ŋo zuɣu gbuɣun loɣu nyɛla ŋun do tiŋ ka yaagi o noli ka gbuɣun nyɛŋ nyɛ ŋun ʒɛ zuɣusaa

salo bin kanli galisi nyɛla gbapiɛla nima n laɣam chisimam ka gbubi tuuta nim balibu balibu bi nuuni pirinsi nyɛla ban bɛ bi pirin niɛma ni n bɛ bi ni yino nyɛla ŋun pili zipili ʒiɛ ka pirinsi nyɛ bin laɣam daaro